How spiritual leaders dey affect your growth and how you take feel about am? Dis one sweet me to talk about because e get as e dey deep, di tin be sey spiritual leaders dey play big role for how pesin take grow, no be just for spiritual mata alone but even for how you take reason life, how you dey handle wahala and how you dey treat oda pipu. From wen I small, I dey look up to our pastor for church because I dey reason am like sey na pesin wey sabi as life be. No be sey di man too perfect o but di way him dey talk, di wey e dey touch one corner of my heart wey I neva reach before, for example e go preach about forgiveness but e no go talk am like command, him go use story and e go relate am to how we dey waka for everyday life, den e go drop one kain quiet silence wey go make you reflect. Sometimes silence dey preach pass di words, na so e start to dey affect di way me I dey behave before before small tin I go dey vex, I go carry am for mind like sey na cement but as I hear dose teachings somtin begin change inside me, I begin now understand sey holding gouge dey heavy. To forgive pesin no mean sey you be mumu, e mean sey you wise enough to free yourself from bitterness. Anoda way wey spiritual leaders don impact me be sey, sem dey everly remind me sey life get bigger meaning pass to just dey chop, dey hustle, dey enjoy, e dey easy for dis world make pesin loose focus especially wit social media wey dey make everybody dey chase soft life like sey na Olympics but spiritual leaders dey help me dey grounded, dem go remind me sey purpose and bigger tin. You gas dey seek peace, you gas dey dey kain, make you dey in ten tional wit how you treat pipu. Sometimes na one on wone talks wit spiritual mentors fit change my one week, if I dey confused about one decision, him fit just drop one scripture or wise word wey go reset my whole brain and no be sey e dey control me but e be like sey e dey guide me, him dey help me dey see clearly and as for how I feel about am, omo me I dey grateful because for dis life wey full of confusion and pressure to get pesin or group of pippu wey dey genuinely make you grow, wey dey check up on spiritual being, wey dey even pray for you even wen you no know omo na big blessing. Him dey give me hope and him dey give me strength so I no dey take am for granted.

um Shebi na like dis? Dis picture e dey very very clear. Na wetin I go talk another pesin go talk. E get as e be. So, as e be now like dis, wetin I dey see na na local gym, you get? Na local gym. And as e be like dis, you see the way dis guy don gather muscle — you know say um No be child’s play. You go know say dis one no be today e start now. You get? See muscle everywhere. So, the location sef e dey very local enough, you get so Na why I been dey call am local gym. See as dat guy dey very surprise for outside na — dat guy on white shirt. E just dey dey look say, “Omo! You sure say I fit do something like dis” I no go lie, am — with consis ten cy e go fit, but no be as e dey now, because the kin muscle wey dis guy don gather like dis, omo! Dat muscle wey the guy gather like dis no be here, so you get? Na consis ten cy na him bring am to dis level. So, na gyming environment be dis na. Gyming environment. Baba put headphone oh! Because e be like say to dey lis ten to music sometimes e dey e dey give motivation na. You get? So, omo! Naso day before yesterday my broda just wake up say e dey go gym. I dey very very sure… pesin wey lean pass me. I wonder! E say e wan build muscle oh! um I just dey hope say one day one day im sef go fit build like dis guy now. You get? So, to dey physically fit sef na beta tin. You get? But you gats get endurance. Because I fit count the number of iron wey dis guy put for on top just dis one iron. Omo! E plenty oh! e plenty And e shock me die. Say e go weigh a lot. E go weigh a lot. Omo You see dat bench press for there now — na only men wey don gather enough muscle go fit lift dat tin. You see, na pesin like am fit do am. Another shocking tin say, e be like say na only am for dis environment like to build oh! E be like say de rest na just look dem dey look. Because see dat senior man, e just dey dey look. Because if na another pesin, if dis tin dey e environment like dis — even though na to start with small small ones e for don you know na. E for don come onboard. But, it is what it is na, as dey dey talk am. E don happen, e don happen. The guy just dey keep fit. You know, keeping fit is important. Na wetin I just notice for dis picture be dat. Omo! Dis e muscle no be here oh! If na me, I go don I go don I go don stop because kai! Dis kin of muscles sometimes e dey e dey e dey become too much, but e dey alright na. E good, e good. Na wetin I just notice. The guy dey gym. He is a consis ten t gymer so na wetin I just notice for dere

Omo, dis one first shock me first oh. Shey antelope dey chop grass? becos I no fit understand wetin dey dis antelope mouth like dis. I be think sey antelopes na, wetin de dey call dem? All dese animals wey dey, wey dey feed on flesh, um, um carnivorous animal because na wild animals dem be na. We no dey see dem for our, for our area, for our domestic area. But, base on wetin i dey see, omo, i dey see leaf for im mouth oh. Antelope dey chop leaf? ta! E shock me as e shock you oh, but tor! nothing dey imposible na. As meat no dey, leaf self go, e go do the work small, you get. So, wetin i dey se now like dis? I don see antelope for im environment na. Everywhere dey filled with grass. Even the background wey dey blurring, na trees be dat oh. Na tall tall trees and dis grasses self, na long log grass because the grass con dey even drag height with the antelop. So, I no know wetin the antelope dey observe, but tor! Na im know wetin e see oh. Maybe im don see meat wey im go chop im dey scan for meat wey im go chop or na anoda animal dey scan am. Im just dey observe how im go take run. Omo, plenty things just dey come through my head oh. I just dey imagine plenty plenty things. But all i know, i sure sey na antelope be dis. I sure, dis one na antelope but the thing first shock me as i talk am earlier na. Na the leaf wey dey im mouth. Na the leaf wey dey im mouth. I no know sey wild animal self, de dey de dey chop leaf. E fit be sey e dey oh, na me no sabi or tor! E dey unique or e dey e dey shocking to me and to others wey go eventually see dis picture too one day. Or as e be, na antelope be dis and as i bin here e like sey dis guys dem fast. You know sey normally dey no go fast reach cheetah na, you get. But speed self dey their leg too. Dem sabi run from their, from predator. So, and dem self too, if de catch smaller animal, dem self na na prey na predator dem go turn oh becos e get e get e get the way wey de dey talk am "Nobody small oh" you get na. So, the antelope just dey dey look. The environment looks so calm and everything [hiss]. Omo, but na wild environment oh. E no get as wild environment go dey calm wey you no go dey fear. Omo, na wetin i see for dis picture be dat.

Oya na, wetin i dey see for here na na library. The arrangement, wetin dey the shelf, wetin i dey see, na library settings be dis becos i dey se books, like na calender be dat one wey i dey see. um E fit be na, de dey sell calendar too for library. So, e no suppose shock me. So, na calendar be dat wey i see. Na shelves be dat and na books full everywhere. So, wetin dey here now, na e library setting and dis library, as i dey see am now, no be small library oh becos everywhere dey filled, everywhere dey filled with something. If na book, so, if na novel oh, na story book, any e sure me sey anything wey you dey find for library, e go dey dis place becos everywhere dey filled and for pesin wey like book, if you come dis library, e sure me die sey, you go see wetin you find come, still see anoda one wey go enter your eyes, wey you go need buy. Wey go entice you. E get as i dey, e get as e dey be na. So, na library settings be dis and wetin dem dey de for library, e dey simple. Either youy go dere go read or you go dere go buy book, you get. I no wan call am bookshop becos here you fit read, you fit buy, probably maybe you fit even borrow wey you go return. E fit get subscription for dis kind place becos dis kind place no be the normal small um bookshop or library wey we know wey de no get subscription and all or e sure me sey, with the way wey dis place dey well filled and equipped subscription suppose dey here. For pipu wey like book, e no go nice mey you just dey come every time, dey buy book and de no go appreciate customers na, you get. So, e sure me die sey for dis kind place, solution go dey becos as me self don enter inside one library for my area like dis, wey big like dis and actually dem dey, de dey reference their customers, dos wey don wey don tey with dem na. You know sey, secret to business na sey, dos wey don tey with you, na too be able to ackowledge dem na. So dat de de no go find new place becos may i tell you truth oh. Pesin go see dis library, go anoda one wey big pass dis one. Or as e stand now, na customer wey wey you don put for heart, na im go actually do well. So, na wetin i just notice be dis. Na library me i call am. Some pipu go see am, go see sey na bookstore or abi na bookshop. How de dey take dey call am? But me i prefer to call am library becos e get everything wey you need. Book oh, you um u ten s wetin de dey call am? All dis um writing materials and everything, e dey dis place. So, e make sense.

I don look dis picture and wetin me i fit call am now na mini market or make i say how i wan take put am self, na location. Make we just say na one small location, where buying and selling dey occur na. If i wan dey very descriptive for dis place now like dis, for dis state wey i dey see her, na na potato the pesin dey sell. The pesin dey sell potato. For inside dat orange bucket, e be like na flower i dey see dere oh. The pesin dey sell flower and again see pepper na, different kind of pepper. Na shombo be dat na. Den see tomato too, see onion, see lettuce, see the woman sit down face her own business. See Jerican dere too. You know sey wen you see jerican for where woman dey sell all dis kind of things, you self go know sey um e be like na groundnut oil dey inside oh. So, wetin i dey see, again i dey see tyres wey piled up. Con dey see partially sha, I dey see dis vulcanizer machine for dere sha. So, e sure me die sey all des vulca dem dey dere na. Dos guys wey dey wey dey pump tyre now. Wey dey fix um tyre wey don deflate. Na their own joint be dat. Den, for the espayment wey i dey see dere, na POS. I no suppose dey explain POS for Naija pesin na. You sha know sey POS pipu na dos wey go give you money wey you no fit go bank. E dey simple if you know, if bank far from your side oh or you no fit go bank. You go just go dere, just go withdraw money. Either you transfer oh or you use your ATM card withdraw. Just be sey um, you know sey dem go, dem go charge you na. Depends on how much you wan withdraw. De go charge you. So, for example now, if you wan to buy tomato or pepper from dis woman now and the woman say, she no dey collect transfer, say na cash. You no need stress say, ah, you no get cash oh. You go just go dis POS side, just tell her sey, okay, see so so amount you need in cash. She go help you, either you do transfer to her, make she give you cash or anyhow. How you wan take do am, i sha know sey cash go comot for her body give you, wey you fit use pay for your for your goods. Na better business plan be dis sha. I no go lie you. Na better business plan. And the location dey alright sha. E dey alright but na outdoor, everything na outdoor. The only thing be sey, at the end of the day, dem go still pack their stuff, carry am go where de dey keep am. Maybe na their house oh or anything. Pack am come back the next day. E go dey stressful but tor! Anything for dis country to earn a living, anything decent, anything decent wey man fit do to earn a living, make e just dey dey do am. So, na wetin i fit see for dis be dis.

Omo, wetin i dey see for here, e if i sure die na ogbono soup oh. Ogbono soup mehn I dey see eba. ya dis yellow eba na. I dey hear sey dis yellow eba dey sweet. Me, I no be fan of eba sha. I no too like eba like dat but na yellow eba be dis. Den, dis fish na big big fish oh. I no fit sey na shawa or make we just say ha! make we just say na mackerel sha or one fish like dat but i sha know sey na fish. Mhen, e be like na meat dem align for dat other end, meat. So, dis picture just dey show um we fit call dis one balance diet like dis oh becos everything dey here na, the food, the soup, the fish, the meat. Wetin you go want again for dis kind of food? Nothing na. Na to just wash hand, start de chop. So, na wetin i dey see for dis picture oh, na food. Dis kind food like dis now, e dey e dey unique to the Yoruba pipu oh becos na dem, na dem i sabi sey de like ogbono well well. But tor! If e be sey anoda language dey wey like ogbono too. As per no be sey na food wey, na traditional food sha. So, anybody fit chop am. Even me wey dey talk lioke dis self, fit chop am. So, in as much sey e no go kill pesin nw. So, na wetin i just see for dis picture oh. Na na food oh. Dis one no be food for thought oh, dis one na better food. Better food wey if you chop, you go know sey um yes, you don chop something for the day. Na wetin i fit see for dis picture and omo, e be like na three wrap of eba be dis abi na three mole? but de no wrap dis one oh. E be like na three mole oh. Three moles of eba na im de drop for dere like dat. Pesin wey go chop dis one go know sey um, belle full. Belle guage well well. E no go need, e no go, e fit no even e fit no even hungry again at all. E fit no hungry again at all for dat day. Becos dios one like dis, na to chop am, you use water push am down. But omo, see two big big fish for here. Den i dey count, na four meat i dey count like dis oh. Na four meat. Omo wetin pesin ask for again? wetin pesin wan chop pass dis one wey go give pesin joy. You get? So, na wetin just dey dis picture be dat oh. Nothing more, nothing less. Na better food be dis. For peson wey no know whick kind soup be dis, I don tell you na. Na Ogbono. Better ogbono soup with fish and meat. If you neva try am before, I go advise you make you try am oh. Dis food, e dey go well. E dey go well. Na better draw soup.

Omo, just me looking at dis picture like dis. Just my eyes wey see dis picture, i don look look am say, e no get way wey i fit comot wetin dey dis picture, bring am come my table here, make i devour am? But torh! make i explain wetin dey the picture na. Wetin dey dis picture now like dis, I go start from the plate. Na egusi soup. Na egusi soup. Dis egusi soup, e no dey spectacular to any language for nigeria oh. Na everybody fit down dis one becos na better food. um Wetin de dey call egusi self for english um lemon na. Dis normal lemon wey pesin dey dey ground before e turn dis egusi abi na I say lemon sorry na melon. Yes, I don get the name now, na melon. I go turn am upside down, my bad. So, na egusi soup be dis. And dis egusi soup, as i dey look am like dis, e dey well garnish. E dey very very very garnished. i dey see some leaves for dere. E fit be sey na dis normal efo. For dos wey no sabi wetin de dey call efo, maybe na dis ale oh or na ugu. Omo, I don forget their English name sha. Or um enter market talk sey you want efo ale oh or ugu. Anyone wey you want, e dey dere. So, wetin i notice be sey, omo beside the the plate of soup, na two wraps of swallow oh. And base on my view now like dis, dis swallow I no fit say na semo [hiss] becos e no too, you know na, e no too smooth like dat. But omo, e look more like um wetin de dey call am self, fufu. Yes, e look, more like fufu. um For dos wey no know wetin be fufu, akpu. Normal akpu wey you sabi na. E look more lika am. So, na two wraps of akpu be dis oh with one plate of egusi soup. If you down dis one like dis, you go know sey um, you don chop something. So, two wraps of akpu and egusi soup and a plate of egusi soup wey dey put ontop tray. Na im dey dis picture. Omo, wen you chop dis soup finish from dis plate, dis plate go lose e color as white. So, na wetin dey dis picture like dis be dat. And, omo, egusi soup, on dis egusi soup on e own like dis, pesin self fit chop am without the soup becos e dey well garnish. If pesin fit chop dis egusi soup without the, without the swallow becos e dey very well ganish. Or na wetin dey dis picture be dat sha with some I think the egusi soup get some meat and fish inside like dat sha. Just to make am better balance diet

So, wetin I be observe for dis picture first na sey, e be like sey dis car e get deflated tyre e get deflated tyre. Although I no dey see de tyre well but base on dis small pipe wey dey ground wey dey go towards de car, you go know sey na pump de wan pump the tyre. So de person wey bend down there like dis in front of de tyre na im we go generally acknowledge as vulcanizer for Nigeria na wey some pipu dey call vulca you get, but de real pronunciation na vulcanizer dat one self na English word so eim job here now e dey very simple na to pump tyre wey don less, the way we go talk am now, pump tyre wey don less any tyre wey don less na im job be dat e go pump am. E get e machine dem nor show am for dis picture, but e get e machine wey if e on am like dis. That pipe now like dis na massive air go dey comot from der so na dat air e go put for the tyre. Pump am till de thing rise up back. Yes na something wey less na e medicine be dis carry am go vulca make e pump. Any tube wey don less, na to carry am go folca e go pump am e go come back in shape. so, na wetin I know the vulcanizer dey wear orange top with dis um hat na dis basket hat wey dis Fulani guys dey mostly wear na e be like sey na cross bag dey e dey ee shoulder like that. And dis other man wey stand for e back wey dey look wetin e dey do, as if sey na de driver be dat um e just dey observe wetin de guy dey do because de way wey e stand put e hand for e waist like dat, dis one no fit be passerby wey just dey pass o except maybe the passerby no get work wey e dey do. so wetin de man dey do there e just dey observe wetin de vulca dey do for e car. um na im go come down sey okay vulcanizer um my tyre don dey less um you know wetin you know your job na help put air inside so na wetin de vulcanizer dey do so if e put de air inside like dis, de driver see am e dey alright, dem gauge am every dey okay to wetin de driver want, na to pay de guy e money e no get as e be. Like dat like dat de guy don earn just by pumping tyre, so na wetin dey dis picture be dis. So dis location na you no sey na open place na like road. Guy dey on transit so maybe as e dey move n aim tyre less n aim see vulcanizer na to take de opportunity take pump de tyre once and for all.

Omo, as I see dis picture like dis joy just joy just joy just climb my body now, you know sey me sef um electrical electronic engineering I be study for school na you get so um omo dis one no suppose hard me to explain na just by seeing sef I suppose to explain pass more. Wetin I dey see? I go just stick to wetin I dey see, for lame man make I start from on top dis roof na like dis wetin you dey see like dis now na wetin we dey call solar panel so if you go count am na one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve solar panel na dey on top dis roof. Tell you sey omo dis building sef no be small building because we get twelve solar panel of dis size, no be child’s play sha. And na two engineers dey on top dis roof dey do the installations and both of dem you know na dis kind of work you need to kit up well, see both of dem with their helmet. so prevention dey say is better than cure you get. So wetin dey actually happen for here like dis na sey dis guys or omo make I call dem professionally these engineers dem dey install solar panel for the house, so wetin dis solar panel go do you sabi na sey if light no dey you no need wait for nepa na you no need on gen, dis one on e own if sun don beat the solar panel like dis with every other installation wey dem go do inside the building light suppose enter the house now. So na wetin dey happen for here so may i leave just dis building make I look around if you notice sey wetin you just dey see na na the roof of most places, I dey see one big satellite for there sha dat one dey I dey see one tree dat one sef dey some other big big building too wey e dey the neighborhood. so na wetin be all those one wey e dey de back ground sha but de main emphasis for dis picture na these guys wey dey actually install solar panel for dis building. And for dem to do dis to collect dis kind of job you go know sey um no be chiild’s play na professionals dem be, dem sabi wetin dem dey do if you see see de way self de guy dey even touch the panel you go know sey um okay dis men de actually sabi if you even look de arrangement of de panel, e dey very very uniform. No client go see dis one wey no go even like better thing because e no dey scattered. So na wetin dis picture dey about sha, two men installing solar panel in a building na so, na wetin I fit call am dem just dey install solar panel for the building na wetin I fit call dis picture be dat.

So, um, wetin I dey see for dis picture na outdoor environment wey dey filled with trees. um You know sey dem say trees, make you dey plant trees so dat e go increase de oxygen level nau of de environment. So, dis environment now like dis, e get enough trees. For me now like dis, if I wan call dis setting now, I fit say um e be like sey na um university setting be dis oh. Because de way dis guy stay here like dis, wey e put on im casual light purple shirt and jean trouser with um school bag, you know sey um na school setting be dis. Den, if you look again, if you look further, you see, you see different pipu. Everybody dey on casuals. Most pipu dey with dia bags, dem hang in different ways, other pipu sidon for different location. De everywhere just dey very very big. De big big buildings wey dey there. um I dey even see one building wey dem write Indomie for there. e fit be sey dat one sef na cafeteria, na cafeteria or stuff laidat. So, I fit call dis one university setting. And everybody dey go on, on dia what? On dia daily activities oh. Nobody send anybody. Everybody con school con read. So, na de location be dis. But for wen me I bin school, we dey call dis kain of location post office. I no know wetin dem dey call dis one here sha. Because, um, everybody just dey. De place go dey very very very cold, you get nau, because of de trees wey dey there. De sun no go too, e no go too ma?ma? dem for here. So, na de environment be dis. Everybody with im own tin to do. Everybody carry dia bag, some hold dia book for hand. Some sidon, some dey wa?ka? go, some dey wa?ka? come. Depends on wetin be de exact tin wey dem wan go do sha. So, and again, all dis buildings um, omo, I dey very certain sey na university setting be dis. Because dis buildings look like lecture theaters and all sha. No be just normal environment wey pesin dey wa?ka? go wa?ka? come. So, na educational setting be dis. Na wetin dis picture just encapsule. So, pesin wey bin take dis picture just encapsule wetin dey really really really happen outside de four walls of de class nau. You get nau. Some dey go dia daily activities. Maybe dem come here con chill, con relax after de day’s stress and stuff. You know nau. University life, sometimes e dey de stressful, sometimes e dey de fun. So, na wetin dis picture encapsule be dis.

Alright nau. So, I don look dis video well well well well. And wetin I fit come up with as de perfect um description of dis environment na to just call am sey, road side. um E just be roadside. Because, if you look am now, everybody dey de side of de road now. First of all, if you notice sey de gutter dey de front, and na na dirt full everywhere. And e no suppose be like dat oh. Because, dis kain of tin now, if rain fall, all de water now go dey pack dem sef with de dirty now go drop am for somewhere wey wey no dey ideal. So, um e suppose be sey like one waste basket or stuff laidat go just dey one side wey dem go drop dia dirt. So, inside de gutter too, I dey see I dey see wheel barrow. I dey see wheel barrow. And by de roadside, I dey see different pipu. See dis man on blue, deep blue top and I think, ash trouser, wey carry im side bag too. And de rest pipu too, dem bin sidon, everybody dey watch. So, um if you notice again, see, I see keke wey dey move nau. den, if I look front, look well again, I dey see small market for there nau and with POS too sha. so na market wey buying and selling dey occur. See jerry cans, see different stuffs for leather there. Den, look forward again, you go see POS. So, na just be dis um normal, dis small road side, dis tin, small roadside environment laidat nau. Na wetin I fit, na wetin I fit call am, dis roadside environment wey buying and selling sef dey occur. Different tins dey occur for de roadside. So, na wetin happen for here. Na wetin i na wetin dey happen for dis picture be dat. Na wetin I dey see for dis picture laidat. Notin much, notin less. So, dis place na just roadside wey others go con sidon dey de see de view. You get. others sef go con buy and sell. No, e no too, those kain of roadside market, e no necessarily need go main market nau to buy simple tins wey you need for de house. You get nau. So, you fit just comot, just step out, just cross de road, you go see wetin you need there, buy am, go back your house. So, na wetin I just dey see for dis picture be dat.

hmm (uum) wetin dey even write for dia I dey see one fina mic wey dey write for dis picture buh dat one self no be my concern Sha di tin I wan do na I wan explain wetin I dey actually see for dis picture so wetin i go call dis one now na building site yes Na di summary of wetin dey dis picture be dat dis place now like dis na building site if you look you go see red sand everywhere na you go see some blocks wey dem don mount reach some level E be like I dey even see some Pillar in between di blocks wey get iron and stuff like dat So dis one now like dis as e stand like dis no be small building oh for building to gather pillars like dis for everywhere like dis iron wey go hol am well self di foundation you go no say okay oh dis one no be child's play So dis picture now like dis na building site and if you look front you go see one say na zinc shop I go call am or wetin self so yes e fit be say na zinc shop wey dey dia Wia Dem dey sell small-small tins for labourer wey dey work for site na you no na pesin wey work um im gas chop na Soo, na wetin be dis And you no get how site go dey wey we go dey work wia Dem no go get wia Dem dey sell something because omo di work wey guys dey actually do for site e actually dey very very very very stressful And for work wey dey stressful require men wey dey chop beta but tor for naija we no sey em bricklayer food no dey pass um no dey pass bread and minerals na but even though at dat Sha be like say na wetin dat shop dey for So um na building be dis and de way di building look like, e looks very very very very very very big, dis one no be small two bedroom flat or something oh Dis one now fit be um bongalo or e fit be mansion or something like dat because dey way sand dey no use sand cover everywhere self, house Neva reach anywhere di way sand don plenty for ground go tell you say dis foundation for dis house e actually go down well-well And as he go down well-well na im Dem use pilla hol everything oh so dat house one day one day no go um e no go fall you get ba So na wetin actually dey dis picture be dat e no pass dis one so if you notice see some concrete too for here so na wetin dey di picture na um wetin just dey di picture like dis na Im I just I just describe So if dey ask you sey wetin be dis you go just say omo be like say dis place na building site oh wey construction dey go on.

Omo as I see dis picture I first I first shock look am well um, because based on wetin I dey see like dis, dis guy canoe don already dey enter de water oo, im canoe don already dey fill with water and de guy nor dey he nor dey fear um, because see de way im sidan he still dey paddle am. So wetin dey dis picture na sey one young guy like dis de dey drive canoe for on top water um na wetin dey dis picture and as e be now like dis, e be like de canoe don dey drown oo, because water don almost full de canoe and if water full de canoe tor de canoe go dey sink um na so e suppose be but tor as de person wey dey drive de canoe nor fair, because as I look am now like dis, even im legs self na inside water, him just dey opportune to sidan on top one wood like dat and de wood self water go soon cover am too. So me I nor really know why de canoe dey sink oo but I sure sey maybe e fit be sey de canoe don e don get one puncture for one side oo or I nor fit talk sey na load because dis boy na small boy now, how many weight im fit dey weigh? him nor fit weigh much, so im weight nor fit sink dis kind of canoe. So i nor know exactly why water dey enter de canoe oo e fit be se de canoe don get one small hole wey water dey follow enter na why water almost full de canoe, wey de canoe dey almost go down like dis. As e dey like dis e be like sey de guy dey in de middle of water oo, because me I nor dey see any any land wey im go land sharp sharp oo before him and de canoe enter water but as im dey ride de canoe him go surely sabi swim now, abi na only me dey think am like dat, because de way im im even stay self im nor dey fear, im just dey dey paddle im thing dey go sey um I go soon reach I go soon reach my destination now. So na wetin dey actually happen for dis picture, den na wetin me I dey see for dis pictures, sey one guy like dat one guy like dat just dey dey drive, im dey dey im dey dey paddle de canoe for on top for on top water, na wetin dey dis picture be dat, na small boy wey dey nor too call am small boy sha um, im face dey deceive? dey deceive sometimes but him just dey dey paddle canoe on top water.

Omo de way dis picture just dey filled with pipu and almost all of dem dey put on white cloth but dis woman wey dey here gongon gongon, her own white cloth nor be nor be de normal type of white cloth. E just dey very very hairy because e look like sey im cloth na hairy cloth but na still white sha oo and she get some white white beads and everything white her handbag, her shoulder and everything. Dis kind of picture I think sey um na picture wey de dey catch for all dis um traditional occasion like dis, maybe na one traditional festival wey de dey do for there wey de sey make everybody turn up now turn up with their attire for de day, so na why na white just dey dey fly everywhere. So e actually make sense sha oo de white colour and everything e actually make sense but I think sey um dis picture na festival um, na festival picture na so na so e dey be. I don see some other festival pictures, na like dis e dey look like wey pipu go dress in their attire for de occasion, so dis one na like dis na attire for de occasion. Dis kind of pipu wey dey actually use dis kind of white maybe na all dis Edo pipu or e fit even be Benin pipu or Yoruba pipu, you nor fit know sha except you dey there. So now like dis make we just classify am sey ok oo na traditional occasion be dis, traditional festival wey everybody dey come out dey celebrate their their tradition. You notice sey e get one guy wey dey de background wey dey dey press im phone e fit be sey him dey take picture of dis woman too, because her own clothing dey very very unique compared to the rest, see her cap also her cap dey very very very unique, be like sey na only her be de lady wey I don see wey wear cap, de rest dem dey open their dem dey open their hair open their hair, so her she wear cap, she hold something for her two hand, one na white but de other one de other one nor be white um be like sey na black or something or for dis picture na her unique pass but some other pipu sha wey I dey see for dis pictures, see dat guy for there wey wear suit, I nor know why person go dey wear suit come traditional occasion for, maybe be sey na protocol official or something like dat sha or maybe nor be from dis um localiti him come sha but dis picture just dey show some pipu in their traditional outfit for traditional occasion.

Um omo as I first see dis picture um de money wey I dey see there e first enter my eye, I nor go lie you but dis picture e get two ways wey person fit interpret am um, dis one fit be like sey na POS agent because I dey see POS for im table there and im dey calculate money, maybe person don come withdraw wey im want give de person money or person come sey im want deposit deposit money for so so account, so im dey calculate de amount wey de person want deposit before him do de work. Dat one na one way wey I take dey see dis one one um. Another way wey I dey sey am na e fit be sey dis guy wey sidan here now na cashier for one shop or for one business like dat, so when pipu come buy something finish de dey go go here go pay either dem pay with cash and if you nor get cash at hand and na transfer you want do or na your ATM dey your hand no wahala, collect everything so you go just put your ATM inside there, den go commot de amount of things wey you buy, den dem go document am, because I dey see book and biro for there and based on wetin I dey see nor be just one book dey there I dey see another cover again for dat corner wey dey there. So na de two ways wey I fi identify or wey I fit sey de person wey dey here dey do, sey na de two job wey wey come my head wey de person dey do. Omo wetin dey very obvious be sey um dis person dey calculate money um dat one dey um POS dey de table, da one dey book and biro dey de table, dat one self e dey very very obvious. So de job wey de person dey do now na im I don tell you either he be POS at ten dant wey dey withdraw money for pipu or transfer money for pipu dey collect im own charges as as interest or he be cashiers for business wey dey collect money after after pipu don come buy wetin dem want buy and de don ready to to pay for de goods wey dem don buy, so na wetin me I fit um bring out from dis picture wey I see like dis sha, um another person fit bring out wetin e see but for me na wetin I see for dis picture be dis.

Omoh um di tin I be see for dis picture in one word before I go dive enter inside di matter gan gan gan na na ladies oh, na ladies. But e be like sey my eyes juz catch one man for there nau nau oh, an dem dey jog, dem dey jog, dem dey keep fit. Every every bodi wan keep fit. But omoh dis dia jogging wey excitement dey bodi, na ein me I no understand oh. Becos me I sabi sey if you jog, jog, jog over long distance like dis, your bodi go juz sour, you go juz kulele, you no go fit do anytin again. But dis ones nau sha be like dem juz start dey waka, so dem dey jog sey energy full bodi, see laf. Everybodi dey try go ein destination, an e be like sey dis kain of jogging na organise jogging oh becos dia outfit here no be normal um street jogging dem dey do like dis. Be like sey na pesin organise dis jog tin becos dem come prepared. Dem come prepared. Dos wey wear pink wear pink. I see two pipu wear pink top like dis. Then I see two pipu too again wey wear green. I don sight two pipu another two pipu wey wear ash top. So an all of dem con dey on long trouser. You get nau? An dis normal sport trouser wey dem wey dey gum bodi well-well. So na wetin I bin notice oh. But dis lady wey dey lead dem like dis, na her get joy for body pass oh. Joy come for her side, joy come out for her side. Na her dey lead dem, she dey lead dem, she dey smile. Even dos wey dey follow her, dem dey smile. Everybodi juz dey happy. E be like sey na dia first time wey dem dey do dis tin oh. Dem no know sey after di jogging, bodi go sour. But toor no be me go tell dem nau. <laughs> After make de after dem finish dem go everybodi go go dia house dem go understand sey dis kain joy wey dey bodi na juz for di beginning oh, di end like dis no be joy. But di picture sha, if I go explain am, di setting dey alright. Na be like sey na big-big pipu dey stay dis side oh becos I dey see confam vegetation for there, I dey see tall-tall building, an dem dey jog for road so dis wan no be fit e no e fit no be um public space nau. Becos dis one wey dem dey jog for road, shey dem no wan make car or other pipu pass? Dis place fit be like sey maybe like estate oh wey na rich-rich pipu dey wey dem juz dey dey keep fit. Well sha, me I no go say make dem stop oh becos keeping fit nau like dis na na na di na di best tin to do now oh. Dis one wey pipu juz dey dey kpai upandan so di best tin to stop heart attack and high blood pressure na juz to dey keep fit dey go. So, na wetin dis picture juz dey show oh sey dem dey jog, an wetin be di essence of dia jogging? Na to keep fit oh, becos dis one no look like competition to me.

um Base on wetin I dey see for dis picture, I dey see one guy wey wear native wey combine dark blue, light blue, and yellow together. And wetin im do precisely be sey im dey play drum o. Dis one wey I see now like dis na instrumentalist and im own part be sey im dey play drum. How dem dey take call dem sef? um drummer. Dis one na drummer. You fit call am drummer boy sef. So wetin dey im front now na drum wey dem dey play. Dem dey play drum for church, dem dey play drum for occasion. But base on wetin I see from dis picture like dis, e be like sey na na church be dis o, because I dey see some um design for de background, e be like na de design wey dey use for de wall, because e be like dem never get beta um design for de wall so dem come use clothe. The clothe wey I dey see, I dey see blue, I dey light green, I dey see pink for one side like dat, den I dey see orange again too for one side like dat. So na wetin dem been use design design de background for there o. Dis guy now, wetin im dey do for here na drum im dey play. You know sey pipu wey sabi play drum dem plenty for dis for dis country like dis o. If you see de, see de focus on im face, e go tell you sey im dey look something. I no know who im dey look o. E fit be sey um im dey look pesin wey dey sing song, or im dey look another instrumentalist. E fit be sey for dat side wey im dey look, keyboardist dey there, um pesin wey dey play guitar sef too go dey there. E fit be sey pesin sef wey dey play taxophone go dey there. E fit be sey pesin wey dey play um wetin dem dey call am, trumpet um go dey there. But for now like dis I no fit answer wetin im dey look o, or who im dey look o, but I sha know sey um dis picture na for church because I dey see for de background for down down side of de picture, for de um for de right down down down side, I dey see FYB thanksgiving um. If e dey me right, e fit be sey um dis pipu na final year brethren, so dem dey do thanksgiving. So e no get where dem dey do thanksgiving apart from sey na church. So na why I don conclude sey um na for church dis dis um senior man dem dey, dey dey play, dey play dis drum. And see de way im hold de stick, you go know sey um im sabi im sabi wetin im dey do.I give am dat one, I give am dat one. So na wetin dis picture just dey talk about o. E dey talk about dis senior man wey mount dis drum now make im dey, make im dey nak am dey go.

Wetin my eye um see for dis picture be sey I see some group of men um dem plenty o. If I go count now, I dey see one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen um seventeen. Base on my own count o, I dey see seventeen men for here, and wetin dis seventeen men come do together be sey dem come together wey dey come carry tree. E be like sey dem dey cut tree down and you know now, tree dey heavy, so dem no fit carry tree by dem sef, so dem come together as one, dem use um different like dem na de big main tree be de big one wey dey there, but how dem wan take carry am? Dem put some small small trees under dem, under de big trees. Small small trees, dey come hold am for both side, one pesin go dey right, one pesin go dey left. So like dat now na wetin de English pipu dey call um division of labour. When you go do am so dat everybody part go easy for am. So na wetin dem for here o. Dem enter bush, dem cut tree, now dem dey carry tree go dia destination. Maybe dem dey carry am go where dem go sell am o, or where dem go cut am turn to firewood o, na only God know wetin dem wan use am do. But wetin I notice be sey for dis picture de environment na all green, na all green. I no wan say na forest o, because e no dey nice make human being dey enter forest go cut tree because of wild animals wey dey dey there. But I fit just say na bush wey tree plenty for there, so as dey come together, dey see sey omo plenty trees dey here o, we fit cut am dey use am do firewood o, or we fit cut am sell to other pipu make dem sef use am do firewood. So dey come come together, hefty hefty men dem come dey cut de tree down. Now like dis if you see, dem come pair dem sef two two, one for left, one for right. Dey come pair dem sef sey oya na you hold dis side, me make I hold dis side. Dey come pair dem sef sey dem go carry dis tree like dis o, dem go carry am together, make dem carry am go dia destination. And de way dem dey carry am like dis, e sure me kpa sey e no go hard dem at all because everybody just dey do im own part. E no get, e no get where e touch, everybody just dey do am small small small small small. Dem go waka now now now, dem go reach where dem dey go. Dey fit still come back come do another one o, but na wetin I sha see for dis picture be sey men just gather dem sef together come cut tree. As dey cut de tree finish, dey come see sey omo dis tree big pass us o. Dem come say oya na we wey cut am na we go carry am. Na so dem come join hand together o carry de tree go dia destination.

Wetin I Dey see for dis picture na colorful occasion like dis one now like dis I no need talk am two time na occasion we Dey buy dis one look more like festive occasion oo because see pipu wey Dey de background dem plenty like water so e come be like sey dis pipu wey wear purple na dem be de main pipu wey get de occasion because na dem Dey outside dem Dey dance de oda pipu wey Dey de background dem Dey dem dey sitdown Dey watch dem and pipu wey Dey dance for outside dis once na mature mature women oo mature mature women dis once go don get like pikin and grandkids sef and grand pikin sef and dem Dey smile dem Dey celebrate dem Dey smile dem Dey celebrate dem Dey smile as e Dey like dis now see dis fat woman wey Dey front wey wear one gold chain and gold earring and dat thing Dey cost money dis one dis kind of party na occasion for big big pipu oo if you ko get money de best thing na make you just stay your house or make you come come sitdown like dis oda pipu wey Dey background wey Dey Dey watch dis pipu ooo no come partake with dis once wey commot come come dance for front oo because dem don spend money dem spend money e come be like sey na even all of dem wear gold chain oo no be only dis woman everybody wear gold chain gold earring gold bangle ah ah omo money Dey dis place oo dis kin party na im dem Dey scream sey money Dey here money Dey here mon tor na wetin I fit see for dis um picture oo na wetin I fit see I fit see sey dis women how many women sef Dey front sef make I fit count now one, two, three ,four, five ,six ,seven ,eight ,nine, ten omo I count ten oo but e sure me die sey um pipu wey Dey here wey commot come dance dem pass ten nothing you fit tell me e sure me die sey dem pass ten so wetin dem come do for here be sey dem come celebrate, celebration na im Dey dis place dem just come dem come celebrate and e con be like sey na dem Dey lead de celebration dem step out dem commot see dia cloth everything dia cloth dia necklace dia chain everything de bangles oo de earring e Dey expensive so na wetin dis picture just show oo sey pipu commot come dance for front of oda pipu oo wey dem come do the same occasion.